Omuliro gugemye eisubi nh'emiti. Guli kubeipuka, nh'omwoosi munji inho.

Akayumba kaitakka. Bakaserekesa eisubi. Bakataamu engadha munda dhi boneka bakataaku neitakka kungulu. Kalina olwijji lwa kibaati waliwo ne kidomola.

Amaadhi mangyi. Agandhi gali ku kiyiiriro gali kutokota. Galimu ebibaale ghagati, amaadhi ago. Gali nhi laangi eya bululu, agandhi gali nhi laangi endheru.

Omukazi ali kutambula no mwana we na maato gali waigulu kulubalama olwe naandha. Kuliku no buyumba, akandi kaliku eisubi akandi ka mabaati.

Abakazi bali basatu betwise enku ku mitwe gyaibwe ghaigulu, bali kutambulila mu luguudo kumbalimbali ti ghagati, bali kutambulira kumbali mbali kwo luguudo nga betwise enku.

Onho omwana agemye ekyenandha mungalo dhe. Omwana onho avaire omudhoozi gwa colour nhingyi. E colour esooka ya bululu ogh'amaadhi nhi bululu omugemu. Yaba nhi colour endhirugavu. Yaba nhi colour endheruyeru.

Ekimuli kiri nhi langi ibiri,. Kiri ni langi endhirugavu ghagati ghakyo kyaba nhi langi eya kyenvu.

Omusaadha ali kusenha itaka. Agemye ogu pail ogw'ekyuuma. Omusaadha availe boots. Omusaadha availe enkoofira. Omusaadha availe omudhoozi mugubugubu.

Omutyeere guli ni langi ya kiragala gwataku omutyeere muwanvu

Binho ebyuma ba bisimba ghansi bya langi ya bululu gheigulu ghabyo kuliku enkoko empanga. Eri nhi langi endhirugavu dyodyodyo yaba nhi langi eya kasayi, enkoko eyemereire ku.

Ekizimbe kyebazanhiramu ebyemizanho, kuliya ghakyo ghaligho bodaboda, kumbali ghakyo ghaligho emotoka.

Abasaadha bali bana ghaigulu ku kalina aye bali kuziimba. Bali kupima embaagho n'akaghuuzi. Oghundi atyaime ghansi, abasatu bemeleire.

Enhaandha nhenhe erimu amaadhi mangi aye amaadhi ago galiku amayengo aye ere eghala kumbali kwago ghaigulu eriyo endhuba ya kyenvu

Ebitooke byataku eitoke liri gheigulu ku kiyumba ku mabaati gheigulu amatooke agandhi gali kumbali elindhi liri ghagati eliriku eitooke.

Onho ataile ghansi engalo dde. Kubugoya kwataile engalo mulimu elangi. Mulimu akalimu elangi ey'akasaayi n'endheru. Mwabaamu akalimu elangi endhirugavu n'eyabululu.